Umntwana omncane ufunda ngendlela ezinengi kodwa kakhulu ufisa ukubona lokho ayabe efunda ngakho njalo kumele kube lembala emnengi emihle ekhanyayo ukuze akholise lokho akufundayo njalo akukhumbule. Kumele akubambe futhi lokhu ayabe efunda ngakho ukuze engakhohlwa akukhumbuke ngazo zonke isikhathi.

Siyahambisa abantwabethu esikolo besesebancane kuyasisiza ngoba ingqondo zabo zizebuthakathaka bayaqalisa ukufunda izinto besasebancane besebethanda isikolo ngoba bayabe befunda izinto ezintsha bahlangene labanye abantu benze abancane.

Umntwana omncane kumele aqalise ukuhamba esikolo masinya, ukuze ajwayele abanye, Ajayele kanye lombalisi, lokufunda esikolo. Kumnandi nxa umbalisi ebafundisa, ehlale labo. Behlangane bonke, bejwayelane. Umntwana afunde ukuphilisana labanye abantwana.

Abantwana abancane bayakholisa, njalo basuka bethande isikolo nxa umbalisi elemicabango eminengi, eyokwenza imfundo yabo ibemnandi. Njengezinto abangazibamba, bezibone. Lezinto ezilombala omuhle, okhanyayo. Umntwana omncane uyaphangisa ukufunda izinto ezinengi, ngoba lengqondo yakhe, iyabe isesebuthakathaka.

Kuyajabulisa nxa abantwana abancane befunda njalo bephinde futhi beme phambili bekhulume ekade bekufunda, bebobotheka bekhumbula konke umbalisi abafundisileyo kuqakathekile ukulalela umbalisi infundo iqakathekile.

Abantwana abancane labo balelungelo lokufunda, lokuthi baye esikolo. Leso yisikhathi esiqakathekileyo kakhulu ngoba ingqondo zabo zisesebuthakathaka njalo bayafunda kuhle. Imidlalo lemfundiso abayiphiwayo ezikolo iyaqinisa ingqondo konke lomzimba.

Umntwana kumele egqoke iyunifomu egcweleyo nxa esiya esikolo, iyembe, ibhulugwe lamasokisi lezicathulo kumbe izigqoko, amasokisi lezicathulo kodwa abanye abantwana bayaswela abakutholi lonke lokhu.

Abantwana abancane sebeqalisile ukusebenzisa amakhompuyutha esikolo. Amanye amakhompuyutha abaqala ngawo ngamakhompuyutha alula ukusebenzisa kwenzela ukuthi umntwana engazondi isikolo, aqale ngokunye okuyabe kumjabulisa njalo nxa efunda ekholise. Nxa sebekhulile sebesenzisa amakhompuyutha amakhulu.

Ezikolo ezabantwana kujayele ukuba lamafulegi amabili eyinye ifulegi yifulegi yelizwe lapho umntwana oyabehlala khona, eyinye yifulegi eyesikolo lokhu kuyamaka indawo ukuthi kulesikolo njalo bayahlonipha imithetho ye lizwe.

Abantwana esikolo bayathola isikhathi sokuthi baphume phandle badlale batshaywe ngumoya. Umntwana akumelanga ahlale phansi isikhathi eside abelokhe efunda ngoba uyacina esezonda isikolo njalo ingqondo yakhe iyabe ingasenelisi ukuthatha konke akufundayo mele aphiwe isikhathi eseneleyo sokuphumula.

Emaphandleni lokhe besebenzisa amatshoko ukubhala ebhodini ezikolo kodwa bathi akulunganga ngoba kwenza imikhuhlane yezifuba, kugulisa abantwana lababalisi. Emadolobheni sebesebenzisa amawhiteboard lamamarker ukuthi bebhale emabhodini ukwenzela ukuthi abantwana bengaguli konke lababalisi.

Ezikolo kwakhiwe indawo zokukhululeka izambuzi. Izambuzi zabantwana kumele zihlale zihlanzekile kube lomuntu osizayo oyabe elokhu ekilina njalo nxa kungakilinwanga kungcolile abantwana bayagula imikhuhlane.

Bathi imthwentwe uhlaba usamila kuqakathekile ukuthi nxa ungumbalisi ufundisa e primary school uhle ubabambe abantwana besase bancane bethande isikolo ubenzele amatshathi ubhala ngembala emihle njalo ngamabala amakhulu ukuze benelise ukubala njalo bathande isikolo noma behlezi phansi benelise ukubala.

Abantwana abancane ezikolo emakhaya bayahamba sibili esikolo kodwa kwesinye isikhathi abanye bayabe begodola bengelayunifomu egcweleyo njengejesi le tracksuit yesikolo. Abanye bengela amasokisi lezicathulo. Bezihambela ngezicathula ezingasizozesikolo ezingakhudumaliyo.

Isikolo sabantwana kumele sakhelwe endaweni lapho abantwana, abazaphepha khona, kodwa nxa isikolo sabantwana abancane sakhelwe duze lomgwaqo, kusuka kube lezingozi kwezinye isikhathi, ngoba abanye abatshayeli, bayagijimisa izimota, abantwana nxa bechapha. Becine belimala, bengena engozini

Emahofisini ezikolo kulemitshina etshiyeneyo esizayo isikolo. Kuleminye imitshina enjengeprinter eyokuthinuyafaka iphepha phakathi besokuphuma kubhaliwe konke okufisayo kuvela kukhompiyutha. Kuyasiza lokho ngoba ukubhala ngezandla kuyathatha isikhathi njalo kuyadinisa kodwa lokhu okungumtshinanyana kuyasiza ukuthi izinto ezinengi zenzwe ziphutshe esikolo.

Kwezinye izindawo emaphandleni sebeyakhile izikolo besakhela abantwana abancane njalo lokhu kuyajabulisa ngoba umntwana uyathola imfundo ukuze mbayimbayi athole umsebenzi omuhle. Kodwa okubuhlungu yikuthi ezinye izikolo zikhatshana kakhulu., abantwana kumele behambe umango omude besiya esikolo.

I technology isetshenziswa yonke indawo. Ababalisi sebesebenzisa I technology. Ababalisi sebesebenzisa I technology ukuplana imisebenzi yabantwana. Basebenzisa ama computer ukufaka imisebenzi yabantwana beyiqoqe ukuze bebafundise mbayimbayi

Nxa ungumbalisi wabantwana abancane eprimary, kumele udwebe amatshathi ukuze abantwana babale okusemdulwini njalo bekhumbuke konke abayabe bekufunda . Kungabi yinto ebadla ingqondo kodwa beyikhangele njengento ejabulisayo ukwenzela ukuthi bepase.

nxa ungumbalisi ufundisa abantwana kuqakathekile ukuthi uyenze ama chart ,imifanekiso uyifake emdulini ubusubhala ukuthi yikuyini ngaphansi ukuze nxa umntwana ebala ebone umfanekiso kuhlale engqondweni akhumbule ukuthi yikuyini nxa sebhala umhloliso

Kwezinye indawo eAfrica sebeqalisile ukuthengela abantwana bezikolo amakhompuyutha besasebancane ukuze beqalise ukufunda ukusebenzisa ikhompuyutha ingqondo zisasebuthakathaka.

Isikolo siqakathekile ngoba umntwana katholi imfundo kuphela kodwa uthola lemfundiso yokuziphatha kahle lokuphatha abanye kuhle. Imithetho bayayiqakathekisa enjengaleyo eyokuthi kumele belalele, beziphathe kahle, kumele begcine isikhathi, kumele bethembeke, kumele behlanzeke, befundukuzibamba, besebenze nzima ,bebelothando, bethethele abanye, bengalimazi abanye, behloniphe inkolo zabanye.

Kulezinsuku abantwana benza izinto ezimbi abangamelanga bezenze njengokubhema lokuyenza amadrugs .Kodwa ke izikolo zingaqhubeka zikhuthaza abantwana ukuthi bedlale imidlalo enjenge netball kuyabenza besuke engozini.

Kulezi nsuku abantwana sebesebenzisa ithekhinoloji ezikolo sebefunda ngama khomputha, amakhomputha ayabasiza ngoba ayagcina lokho abayabe bekufundile kusenza ukuthi amabhuku engabi manengi amakhomputha ayaba siza ngokuthi lanxa sebese univesithi kumbe sebesebenza abasoze bethwale nzima bayabe sebejayele ukuwasebenzisa

I technology isivame kakhulu ezikolo ema secondary abantwana sebesebenzisa ama laptop lama computer ukwenza imisebenzi yabo lokugcina imisebenzi yabo ababe beyenzile esikolo .Lokhu kulungiselela abantwana ukuthi besebenzise I technology kahle eyunivesithi lanxa sebesenza ngoba I technology isihamba masinya ngokutshintsha ngekhathi

Kulezi insuku izinto sezitshintshile. Ababalisi ezikolo sebesebenzisa ama marker ukubhala phezulu kwe white board. Abasabhali phezulu kweboard emnyama besebenzisa itshoko, ngoba kuthiwa itshoko iyagulisa abantwana. Labantwana abasabhali emabhukwini sebebhala kuma computer.

Umntwana engathanda isikolo uyapasa kuhle esikolo, njalo umbalisi engaba lobudlelwano kuhle labantwana bakhe esikolo, abantwana basuka besithande isikolo njalo bepase njalo bekhangelele ukuvuka ekuseni ngazo zonke insuku besiyafunda esikolo.

Nxa ungumbalisi esecondary kumele usebenzisane kahle labantwana nxa ubafundisa ubafundise bezwisise ubasondelele uhleke labo bekuthande lawe ubathande abantwana ukuze abantwana bakho babelempumela enhle njalo abazali nxa beletha abantwana babo kulesisikolo belithembe

Kulezinsu kukumele sifundise abantwabethu ulimi olutshiyeneyo ngoba umhlaba usukhula njalo usuntshintsha abantwabethu sebechapha umfula sebefumda emazweni singabafundisa besasebebancane beleminyaka embili kusiyafika kumnyaka emihlanu ingqondo zisesebuthakathaka kuyabasiza ukuthi bebekwazi ukukhuluma inlimi ezitshiyeneyo.

Ezikolo e secondary kule subject eyokuthunga, umntwana uyabe elomtshina wakhe le ayini yakhe ukuze nxa engathunga eqede ebesenelisa ukuthi e ayine. Lokho kuyasiza abantwana ukuthi befunde ukwenza izinto ezinengi noma sebeqedile isikolo abasweli imali

Esecondary kulemfundo etshiyeneyo, eyinye imfundo ifuna umuntu asebenzise amathambo engqondo kakhulu kodwa eminye yenza umuntu ayenze akujabulelayo njengokudweba. Abantwana bayadweba impikitsha emihle kakhulu.

Kulezi insuku esikolo kabasabhali kuphela emabhukwini..Sebefundisa lemisebenzi yezandla, enjengokubaza.,Bayabaza amaplanka. Bebaze izitulo. Bebaze amatafula. Lokunengi abakufundiswayo.,Lokhu kuqakathekile ngoba umntwana, uyathi esuka esikolo elento yokwenza engamlethela imali.

ngeyesecondary lakho akufundwa kuphela imfundo yokubhala emabhukwini kodwa bafunda imfundo etshiyeneyo njengemfundo yokubaza njalo lemfundo yekusebenzisa insimbi lokuncibilikisa insimbi. Kodwa ke abantwana kumele begqoke imphahla zokuvikela ukuthi bengalimali bevale amehlo njalo begqoke amaglovosi lezicathulo eziyizo ukwenzela ukuthi bengalimali.

Kwesinye izikhathi umbalisi uyandelwa yimisebenzi ikakhulu yokufundisa ekilasini yingakho kuqakathekile ukudinga omunye oyabe ezancedisa lapho .

Ama subject anjenge Arts ayavula ithuba ebantwaneni ikakhulu emazweni. Umntwana oyenelisa ukudweba akhuphe impikitsha ezinhle. Uyenelisa ukwenza athengisele abantu emazweni.

E univesithi kulemfundo efundwayo etshiyeneyo kulabanye abafunda i electric engineering besebenzisa amagesti lokukanika izinto ezamagesti abakhethi ukuthi bathatha abankazana loba abafana wonke umuntu uyamukeliwe ukuthi nxa efisa ukufunda i electric engineering Kodwa elawo ama qualifications

Imihloliso ngemva lokufunda esikolo iqakathekile ukuze abantwana batshengise ababalisi ukuthi sebefunde bazwisisa okungakanani . Njalo kuyasiza abantwana ukuthi behlale belolwazi lwalokho abakufunda nsuku zonke ezikolo lokuzabanceda empilweni zabo .

Wonke umntwana ulelungelo lokuthi agqoke futhi agqokiswe kuhle aphinde alungisiswe inwele abukeke amankazana alukiswe nxa kuvunyelwa begele kuhle nxa kumele begele abafana bagele kuhle abakhulileyo begele ikhanda konke lendevu.

Kulezinsuku sokulula abantwana besikolo sebesebenzisa ithekhinoloji, amakhompiyutha lewayifayi ukuze bafunde kuhle njalo bagcine kuhle konke abayabe bekufunda lokho futhi kwenza imisebenzi yababalisi ibelula.

Kwezinye izikhathi abantwana abazwisisi ukuqakatheka kwemfundo ingqondo zisese buthakathaka babe bengakananzeleli ubunzima okubuya lempilo okunye okuqedwa yimfundo ngoba uyabe usuzisebenzela usenelisa ukubhadala izinto zakho. Abantwana bafuna ukukhuthazwa nxa bebhala umhloliso bechasiselwe ukuqakatheka kwemfundo ukuze bebelempumela enhle.

Itechnology isikhona kwezinye izikolo, kodwa kwezinye izikolo ikhona mbijana, ngoba amatitshala sebesebenzisa amacomputer, ukufundisa abantwana. Abanye abantwana balawo awabo amacomputer, kodwa kwezinye izikolo kabalawo. Babona yonaleyo eyombalisi, kodwa ngokuya kwezikhathi zizafika ezikolo zonke.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi befundisele endaweni ehlanzekileyo. Kumele amaphepha amadala adonjwe futhi umbalisi kumele acele abantwana bamsize ukwenzela ukuthi aqede masinya njalo befundise abantwana.

Ezinye izikhathi izikolo zesekhondari yizikolo ezinkulu kakhulu, kodwa ke abantwana futhi baphinde kubelabantwana abanengi kakhulu bacine sebefundela phandle abantwana ngoba akula makilasi ayeneleyo ukuze bafunde bonke.

Umntwana angafikisa imfundo yakhe ehigh school. Kuqakathekile ukuthi afunde, abale apase. Ukuze ahambe e- university. Emfundweni ephezulu. Ukuze afundele lokho abefisa ukuba yikho khona nxa esekhulile. Lalokho afisa ukuthi akusebenze. Okuzamlethela impilo.

Abantwana besecondary beqala bevule izikolo. Baqaliise bafunde lokho okumele bakufunde okusemabhukwini abo, okubalingeneyo Nxa sekufika impelaviki, bayaphiwa imihloliso emuncane, Kodwa nxa sekuphela ithemu, kumele babhale imihloliso emikhulu, ukuze bebone ukuthi abantwana bayezwisisa na?

Izikolo okulefundo ephezulu, abantwana abanengi banjwayele ukufunda katshana kulabazali. Bayabe behlala khona, besidla khona, belala khona, befunda khona. Lokhu kubafundisa ukuthi befunde ukuzinakekele bodwa abazali bengekho. kodwakhe abazali bayaphiwa ithuba ukuthi bezobona abantwana, ngoba bayabe besebakhanuka.

Esikolo okulemfundo ephezulu khona esecondary kulamabhilidi amakhulu ema ofisini, indawo lapha abantwana abafundela khona njalo kwezinye izikolo kulama bhodingi abantwana abafunda behlala khona yikho lokhu okwenza ukuthi isikolo sibe sikhulu kakhulu.

Nxa abantwana befunda ezikolo ezinkulu emasecondary ,kulesikhathi lapho abaphiwakhona ukuthi behlangane e assembly. Lapha abahlangana khona kusukisela abancane konke labakhulu .Bekhulunyiswa ngumphathisikolo ebatshela ngendaba zesikolo kumbe bebafundisa ngempilo.

Ezikolo esekhondari, kulamakilasi atshiyeneyo, amakilasi okuphekela, amanye awokubazela, lamanye amalabhorethori okuyenza amasayensi. Emalabhorethori lawo kulama sinki, amatafula, lamagilasi wokusebenzisa nxa besenza ama experiment.

Imidlalo yebhola igcwele esecondary lemidlalo yebhola enjenge bhola elokukhaba isoccer kumbe ibhola le basket ball kumbe netball kuphinde futhi kube le volleyball lapho abasebenzisa khona izandla zabo zombili ukutshaya ibhola ukwenzela ukuthi lihambe ngangale kwenet.

Kulezi insuku kulemtshinanyana esiza ababalisi ukuthi imsebenzi yabo ibelula nxa befundisa ababalisi sebengafaka imsebenzi kukhombutha, imsebenzi leyi ibe isiphuma emdulwini ngeprojekitha abantwana bebone lokhu ukuthi umbalisi ukhuluma ngani ukuze kuhlale engqondweni njalo bekhumbule.

Imfundo yeMathematics iqakathekile ezikolo ,ungapasa kuhle iMathematics esekhondari kwenza kubelula nxa suse univesithi ukuthi ukhethe ikhosi amakhosi amanengi afunakala ukuthi ubelayo iMathematics ukuze uqhubeke ngemfundo ephezulu njalo lanxa sudinga imisebenzi mbayimbayi bafisa ukuthi nga uthole iMathematics esekhondari

Umbalisi e"high school " akumelanga akhangele kuphela imfundo yabantwana kodwa akhangele konke lokuthi abantwana baphilisana njani umzimba womntwana uyabe utshintsha izinto ezinengi seziqalisa ukutshintsha emzimbeni lase mpilweni yakhe.

Kulezinsuku izikolo zeAfrica sezizama ukwakhela abantwana izikolo ezilendawo yabantwana bonke ukuze befunde kuhle. Akuselamntwana ofundela phandle kodwa sokulamakilasi ayeneleyo wonke umuntu. Lokhu kwenza umntwana athande isikolo sakhe njalo afunde kuhle epase.

Kulezinsuku abantwana bafunda ilanga lonke esikolo Kuqakathekile njengabazali ukuthi sifakele abantwana ukudla okwaneleyo ukuze bethole amandla nxa befunda lanxa bedlala imidlalo etshiyeneyo.

Kulendawo ethuleyo ezikolo lapho abafundi abenelisa ukubala kuhle kungela msindo, baphinde babe lethuba lokukhetha amabhuku okubala. Amabhuku lawo ayabalelwa khonapho endaweni ethuleyo kumbe abafundi bewathathe beyebala ngekhaya.

Kulezinsuku kungcono ezikolo ngoba sokulama khompuyutha, abantwana abasasebenzisi ama bhuku kuphela sebenzisa ama khompuyutha ukufaka imisebenzi yabo phakathi khona ingasoze ilahleke.

Akusafihlwa lutho kulezinsuku, sekumele sitshele abantwana bethu iqiniso, bengafundiswa ngumhlaba. Ababalisi bexoxe kabanzi labantwana ngezinto ezinzima ukukhuluma ngazo, njengocansi lokuzazi umzimba wakho njengomuntu.

abantwana nxa befunda ezikolo bayaswela amatafula okubhalela lezitulo zokuhlalela becine befunda behlezi phansi lokhu kujayeleke kakhulu ema phandleni kungaba kuhle nxa kungaqatshwa abazali abakwaziyo ukubaza babazele amatafula lezitulo ukuze befunde kuhle njalo bethakazelele ukuya esikolo

Kulemfundo etshiyeneyo emayunivesithi. Kulemfundo futhi eyama laboratory lapho abahle befunde khona ukugqoka amajazi amhlophe agqokwayo e laboratory konke lezinto ezisetshenziswa khonangale elaboratory ukuthi kuphathwa njani lokuthi kusetshenzwa njani behle bekufunde eyunivesithi

Ema university lapho okufundwa khona imfundo ephezulu usuqedile e high school kulendawo zokuhlala lapho abantu abangahlala khona kuduze lesikolo ukwenzela ukuthi abantu bengaphuzi ukuya esikolo ngezinto ezinengi abamele bezenze imisebenzi yesikolo eyabe ibalindile.

I university yindawo enkulu lapho okulendawo zokufundela ezitshiyeneyo. Indawo lezi ziyabe zihambelana lokuthi umuntu yena ufundani njalo abantu abanengi benelisa ukuthi behlangane e university kodwa befunda izinto ezitshiyeneyo.

EYunivesithi lapho okulemfundo ephezulu khona kuyabalwa kakhulu. Kulama Library lapho abantu abenelisa khona ukuthi behambe beyebala khona indawo ethuleyo kodwa ke uyenelisa futhi ukuthi ukhuphe ibhuku e library uhambe uyebala ungaqeda ulibisele ukwenzela ukuthi omunye laye enelise ukuthi alibale kwezinye izikhathi kuyabhadalelwa kwezinye izikhathi akubhadalelwa.

E university yindawo enkulu kakhulu lapho okufunda khona abantu abatshiyeneyo, konke labantu abadala bangahamba e university abakhethi. Nxa uvuka usiya e university mele uvuke ngesikhathi kumbe uhambe ngesikhathi nxa ungena emini ngabo kwezinye izikhathi uyahamba umango omude ukuze uyefika lapho ofundela khona

nxa usufunda e university kwezinye izikhathi uyaphiwa indawo ephakathi e university ukuze uhlale khona kumbe indawo engaphandle kwe university kodwa eseduze kwe university ukuze ungaphuzi emfundweni zakho indawo lezi zincane zilingene umuntu oyedwa kumbe abantu ababili

Imfundo ephezulu yaseyunivesithi kwezinye izikhathi ingaba busy kakhulu kube lokunengi okwenzakalayo empilweni, kumele ubale ngesikhathi, uvuke ngesikhathi, ugqoke ngesikhathi utshone uphithizela uzama ukuhlanganisa imisebenzi yesikolo ucine ungalasikhathi sokuthi uzihlalele wedwa ucabange utshaywe ngumoya.

i university yindawo enkulu kakhulu lapho okufunda khona abantu abanengi kakhulu bafunda imfundo ephezulu ezabasiza ukuthi bethole imisebenzi mbayimbayi njalo imfundo eye university inzima kakhulu e university yindawo enkulu kakhulu kulezindlu ezinengi khonapho e univesity kulama office lamakilasi

sithi kulemfundo etshiyeneyo kulemfundo yokufundela ukusebenza e laboratory bahle babafundise ukugqoka amajazi amhlophe njalo absebenzisa ama computer ukwenza imisebenzi yabo bahle bafundele ukuthi ukusebenzisa ama microscope ukuthi asetshenziswa njani

kwezinye izikhathi izindawo lapho okuyabekuhlala khona abantu university indawo yakhona iyabe incinyane kuhlala umuntu eyedwa kumbe ababili kulendawo eyoku pulaga eyodwa njalo kuphonguba le tafula eyodwa lesitulo esisodwa

EYunivesithi kufundwa imfundo ephezulu kakhulu. Usuqedile e high school yikho lapho ohlangana khona labantu abanengi abatshiyeneyo abavela endaweni ezitshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuthi ubengumuntu olenhliziyo evulekileyo ukuze wenelise ukuphila labanye. Emakilasini akhona makhulu lifundq libanengi njalo kumele uzimisele esikolo ukuze ubelempumela enhle

Iyunivesithi yindawo enkulu kakhulu, indawo leyi ilamabhilidi amakhulu njalo amade. Amabhilidi lawo alezindlu ezinengi phakathi. Kwezinye izikhathi kuyabe kungamawofisi kwezinye izikhathi kungamakilasi futhi kwezinye izikhathi kube yindawo lapho abantu abayabe behlala khona phakathi eyunivesithi kumbe duze leyunivesithi.

Iyunivesithi kuhlala abantu abanengi njalo kulendawo encane yokubeka izinto zomuntu. Kulembheda emncinyane ukwenzela ukuthi ikwane endaweni lapho olala khona. Imibheda leyi yimibheda yesikolweni uyabuya lengubo zakho ukwenzela ukuthi wembathe.

Amaphilisi awe university ungawabona uyamangama uphose uthi ngamawotela amabhilidi lawa makhulu njalo mahle amabhilidi lawa ayakhiwe njengamabhilidi ayakhiwayo kulezinsuku njalo phandle kuhle kuyathelelwa kuluhlaza tshoko

Ema University lakho kulama laboratory lapho abafundi abafundela khona ukusebenzisa imitshina emikhulu lemitshinanyana abayabe beyisebenzisa nxa sebesenza ezibhedlela kumbe ema laboratory sebengaba scientists kumbe ema lab tech kumbe sebengomongikazi kumbe odokotela

Emfundweni ephezulu emauniversity, awuhlangani kuphela labontanga. Abavela ehigh school, kodwa bakhona abanye abantu abadala, abahamba euniversity sebekhulile. Yindawo lapho okuhlangane khona wonke umuntu, omncane lomkhulu. Wonke umuntu uyenelisa ukuthi ahambe euniversity.

Imfundo yeUniversity yimfundo ephezulu , oyihamba usuqedile ukufunda iminyaka eyisithupha eHigh School, wapasa kuhle uform 4 lo upper 6 wakho ngama points afunakalayo. Ama programme akhona eUniversity manengi, kule undergraduate programme, postgraduate programme, academic degrees le professional training programme. Ama programme lawa afuna ukucabanga okuphezulu.

EUniversity kulama library lapha okulamabhuku owokubala kumbe indawo ethuleyo yokubalela khona. Nxa ufuna anabhuku kumele ube lemembership usebenzise kuhle amabhuku lawo ukuze abanye labo bethole ithubabe wasebenzise.

Abantwana be Univesithi ababafundela okwe labharitori basebenzisa imitshina ethiwa yi "Microscope" ukuze bebone izinto ezingabonwa ngamehlo kuphela. Lezo zinto ngamagcikwane agulisa abantu.

Nxa usufunda euniversity uyenelisa ukuthi uhlale khonapho esikolo ngoba bayanika indawo zokuhlala kodwa lazo uyazibhadalela kumbe nxa uhlala eduze kumbe uthole indlu ongayibhadalela eduze lesikolo uyabe uhamba usiya hlala khona nxa usuqedile ukufunda.